Hayisayan nuni beishe dizayisato gidiko issi na,ya xibabe afila mayadene eqada dizayisa beyanaw dandayos izaka ma,iza afilan gido bagara zo,o qalame duge aduqidi de,ees

Haysan nuuni be'izasato gidiko aawa cimati sheeqetidine afila mayidine uthidi dizaysa malana be'anawu danda'os heysa bolaka mithi kalo kalo guufe guufe oykidisona.

Hayisan nuni be,izayisa gidiko asayi wostidinne sa,a wana go,etanawu go,etanawu besizawana hathe dhawa hatheka wati go,etanako tamarisida timirte tamirishe dosona

Hayssan nuni be'izayssatho gidikko daro macati issi bolla shiiqetidinne kezidi ba gufa gubbishe dizayssawanna ba'ishe doos issi baggarakka ispikerey dees.

hayssa nuni be izayssatho gidikko booththa maomayiga asay shiiqeti uttidinne yisaaq xurumentara haasayishe dizayssawanna be ishe duus koobekka aaththidosona.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko arbamince kataman dizaa hayle katha keeththay woykko hayle reezortey beettishe dees issi baggarakka wiayte makinay eqqides.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro asati dunguza abila manna maydinne inlotikka xibaba maydinne gufa guppishe dizayssabanna be Isherwood duus

hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko kammo zoone astazadere a gammo zoone bahila darashey dizayssawanna be ishe dous matarakka issi makiniya eqqada dawus

hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko arbaminca kataman asay shiiqetidi kesidinne ogawanna piddishe dizayssawanna be ishe doos hessa bollaka issi nay dalathama maydes

Hayssa nuni be izayssatho gidikko gammo cima asati arbominca katama riise mesteta dire gita keeththa sinthen eqqidinne maata oykkidi kushe dhoqu ustidinne yo7o masqala gidayssa beyoos

hayssa nuni beishe dizayssatho gidikko daru asati shiiqeti eqqidinne pooto dendi sheedizayssaranne issi baggara diza asati qasseka uttidinne sinthe baggara dizayssa beyanaw dandayoos

hayssa nuni beyizayssatho gidikko addabaabaya matara haaththe pude phonqi bonqidinne bishe dizayssa wanna beyana dandayoos gede baggarakka asati ogawanna aadhdhishe dizayssa beyoos

Hayssa nuni be izayssatho gidikko gashenaytaranne cima asatara metotida asati shiiqeti uttidinne kath mishe dizarssabanna be ishe doos eetikka mizay soollora woxerakko.

Hayssa nuni be izayssatho gidikko asati mith tokkanas olla buukkishe dizayssawanna beyanaw dandayo eetekka mee gode dendizayssawanna peretizay eeti galba mayti dizayssan beyidi elanaw dandawo.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko islame kaapoy uttidinne makiropoone oykkidi ambasadere maydinne asas haasayishe dizayssanna be'ishe doos addeyka

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko daro asati shiiqetidinne issi addarasha giddon uttidi dizayssabanna be ishe doos issi addeyka eeta giddon yuuydinne eeta aykkowazi immishe dees.

Hayissan nuni beyizayissaththo gidikko asati urqafe ayikko medhi medhi ekidinne etikka kushe moyara diza asata getetossona

Hayssan nuuni be7izayssaso gidikko kushe muuya ooththida asathi issi bola oosawanna ooththidi ooththidinne kessidi kessidinne woththizaysawanna be7anawu dandda7oos; heethikka beeththiyaethi nam7u asakko.

Haysan nun beyizaysatho gidikko lalibela shuchappe bonqeti medhetida gita gita shuchati sa'an xiskidaysarnne eqidaysra betishe dizanna be'anawu dand'aoso

hayssa nuni be izayssatho gidikko lap usuppun nayti eqqidinne dizayssaranne geetikka ba hu7en sherbe xaaxiza xirenne eqqidayssabanna be ishe doos

hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi addey maazen fuluha haaththawanna xeellishe dizayssawanna baana dandawoos issi baggarakka diza addey kamera oykkidinne eqqides

hayssa nuni beyizayssatho gidikko gashe keeththe dizaaranne qasseka gete keeththe giddo gelana gishin issi baggara issi naa si7ile woykko misile saalettada dizaaro beyoos

hayssa nuni beyizayssatho gidikko caala keeththiya issinnin eqqadanne dizaaranne qasseka issi adedayssi si7i lera uttidinne giddo gelete diidinne bessi shedizayssabanna pibeyoos

Hayssan nuuni be7izayssatho gidikko geleshshoy dizayssawanna be7anawu dandda7oos; geleshshaaskka thiray zo7o xomppishe de7ees; hessa bollaka geleshothi eqqidi dizayssawanna be7oos.

Hayssa nuni be'ishe dizayssatho gidikko asati asho qanxishe dizayssawanna be oos ashoyka be ishin beqaam daro keehi keehidinne lo7ees issi addeyka hee raha xeellishe dees.

Oo hayssan qasseka be ishe dizayssatho gidikko kutto ashoy issi baggara qasseka bupuley dizayssabanna beyoos sollora giigeti kaxidinne uttides.

hayssa nuni beizayssatho gidikko shuchchafe medhetida keeththey beettishe dizayssawanna beyanaw danda7oos sa7aykka zo7o minxafera hiixettidinne dees hessika lo7ees

an hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko daro aynate masoobeti shiiqetidinne issi bolla uttidi dooreti dooretidinne dizayssabanna be ishe doos guye baggarakka daroti kaqetidi doosona

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko heedzdzu aayeti nam7ati yanxila oykkidii issi naqaska yanxila oykkona dishe oge tiixan eqqedi dizayssaranne senthe baggara qaseka laada makiniya dizayssa beyoos.

hayssa nuni beishe dizayssatho gidikko nam7u azinada machira naytawanna idimitinne eqqidayssawanna beyana danda7uus eetikka may7idayssi xibabe mayukku

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko asati apila booththa booththa apila maydinne yiiti giddon cuyay cuuyishin eqqidinne dizayssamanna beyoos heeni baggarakka asay bajazara aykkora yiidinne eqqides.

Hayssa nuni beyizayssaththo gidikko gurage killile asay ba gurgesa durizayssawanna be'oos eyta dursayka kushe dhoqu isto ekkidinne tooppe pude guppizayssatho eetikka guppishe doossona

Hayssa nuni be izayssatho gidikko daro asati gammo dunguza apilawanna may'dinne yiiqetidinne issi bolla shiiqettidi bishe dizayssawanna be ishe doos issi baggarakka pooto oykkidadey dees.

Hayssan nuni be7ishe dizayssaththo gidikko raheli baferanne tesfaye newayera heera haara uttidinne haasa7ishe dizayssanne be7anaw dandda7oos.

Hayssan nunni be'zzayssatho gidikko filkir filkir gizza xuffe xafetidinne dizzayssana beoo's.heyssikka nammu' aynathe qalamera gididayssa eroos.

Hayssan nuuni be7izayssaththo gidikko daro banereti issi bolla dizayssaranne issi baanereka eriporttere gaazeexxa gizayssabana gidoyssabana eranaw danda7oos.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko tii fidaliya barka eqqada dizayssaranne guye baggara qasseka karetha qalame dizayssabanna beyoos izikka ismool tii geetettidi xeeygettees

hayssa nuni beisayssatho gidikko kaasexaa bolla dotor aawi aymederanne hanko cima degayssaranne qasseka issi baggara indodaara uttidinne beettizayssanna beyoos hessika sudane giddan

hayssa nuni beezayssatho gidikko alians giza ooththo budduney doozere gehi woththidinne banke biddirera intes nuni bayzana gizayssawanna bessoosona

hayssa muni beyizayssatho gidikko mabrate ooththoy xuugetidi woykko duuxxidi dizayssaanna giigissanas giza xuufaranne he baggara qaseqa mabrata efiza suussay dizayssa beyoos

Hayssan tani beyizayssatho gidikko issi addey uttidinne haasayishe dizayssawanna beyanaw dandayees iza sinthenka xuufe xaafiza waraqatey hoykko mastawushay uttidi.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko pawor isteeshin ingilizetho qaalan giza wazay uttidinne dizayssawanna be ishe doos izikka xuuntha kifile giddon uttidi dees.

Hayssa nuni be'izayssatho gidikko aayo cimiya silke haythe bolla wothadanne haasa'ishe dizayssananne qasseka garsse baggara daro birati nuni qoxxabikko shallamettanayssa nuna nigide bankey yootees.

hayssa nuni xeellishe dizayssatho gidikko aysis giza gibba giddon asay daro asay shiiqetidinne eqqidi dizayssaranne issi baggara issi naya giddo gelashe dizayssara be ashe dayys

hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi maciya giigettada uttada karetha caammaranne zo7o ambataderera mayada uttada silke haasayessashe lizayssawanna beyoos

hayssa nuni beyizayssatho gidikko makina gashe makineranne issi baggara qasseka qulpey dizayssawanna beyoos he baggaraka issi addey uttidinne xuufe xaafishe dizayssawanna beyanaw dandayoos

Hayssa nuni beizayssatho gidikko qashe katha keeththiya dizaaranne sinthen qasseka oydeti shiiqetidinne uttidayssawanna beyana danda'oos asikka deenna.

Haysa nuni be'ishe dizaysatho gidikko poliseti issi bolla shiqetidinne uttidi hasaya siyishene eti qaseka uttida oydasi qalamey malkey zo'o gididoysa be'os.

Hayissanni nuni be'izayisaththo giddikko hezdzdu asati haththe oyikkiza tubo shishshi oyikkidi tama toyisana woxxishshe bizayissa doss.ettikka

hayssa nuni be izayssatho gidikko mabratey eexxidinne shuba wanna nimishe dizayssawanna be ishe doos izikka mesaka bolla naaqettidinne giddo gelidinne dees

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko oyddu tama dhayssiza masaray uttidi dizayssabanna beyanaw danda7oos heyta guge baggarakka nam7u baanerey uttidinne dizayssa bolla makinati asati.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro asati issi bolla shiiqettidi eqqidi dizayssaranne eeta sintha baggara qasseka gashe makinati dizayssawanna beyanaw be ishe duus

hayssa nuni beyizayssatho gidikko asa keeththawanna tamay eexidinne ongishe dizayssawanna be ishe duus hessi tamayka worakka ashshonna dishe mishe mishe yishe dizayssawanna

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi addey barka poolise maumaydenne eqqidi dizayssaranne iza guye baggara qasseka booththasaledame lamazi dizayssawanna be ishe doorosa.

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko heedzdzu addeti markabe bollafe haaththe giddo haykkowazi yeggishe dizayssaranne issi baggara qasseka simintoy dizayssanna be.

Hayssa nuni be izayssatho gidikko issi poolise addey sinthe baqara uttidinne duuna bolla kushe woththidi sinthetish histidinne xeellishe dizayssawanna weishe doos.

Hayssan nuuni be'izayssato giddiko issi Gita poqqe hinxxay eqqidi dizayssanne sinththe bagara qasakka nam''u makkinatti eqqidi dizayssittanne be'annaw be'ashe doos.

Haysan nuni be'izayisaththo giddiko daro asati issi bolla shiqqettidi uththidinne potto woyikko misile denidishshe dizaysanne be'anawu danida'os izzikka aduwa adarashe masaththes.

Hayssan nuni be'ishe de'izaysatho gidiko nam'u paranjaranne nam'u habashara eqqidnne hasa'ishe dizayssane be'os issi kifilen eqqidi kifiliya tselishe de'ossona.

Hayssa nuni be'ishe dizayssaththo gidikko itophphiya nigide ministerey hinxxa keeththey dizayssanne sinththe baggan qassi makinati eqqi dizayssara be'anawu danda'os.

Hayissan nuni be'izayisaththo giddikko debube Ethiopia katama mesereti limate biroyi arbaminccenni dizayissa bessiza xuufeyi xaafettida uttidayisanna be'anawu danida'osi.

Hayissan nuni beyishshe dizayssaththo gidikko daro asati ambasadare mayo maydinne eqidinne adarashsha gidon dizaysana beyanaw dandayos eta sinththarakka issi adey eqidinne detes

hayssan dizayssa nu beyishin puda baggara duge simmidinne eqqida asata giddon issi nay maxaaf quddusoy oykkidayssa gidishin hankoysati siygidinne eqqidosona tiida baggan dizadas borcey gitakku

hayssa nuni beizayssatho gidikko daro asati issi bolla shiiqeti eqqitinne aywazi xeellizakko xeellishe dizayssawanna be ishe doos issi baggarakka addey dare eqqides

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko keeththa hessa keeththa be ettizayssawanna keexxanas asay halcho halchidinne woththidayssawanna misilaawanna be ishe doos.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro asati shiqetidinne heqqidi dizayssaranne sinthe baggara qasseka hissiyadey eqqidinne haasayishe dizayssawanna beyoos gide baggarakka hawulte dees

Hayssa nuni beezayssetho gidikko sinthe baggara daro makinati yishe dizayssaranne he baggara qasseka gita poo keeththay dizayssaranna beyana dandawoos issi baggarakka saloy beettees.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko keeththe geexxanas asay halcho halchidinne sinthetidi medhidinne ehidinne bira immisa asas bessiza potoy woykko misiley giigettidinne asatikka izan uttidi dizayssa

Hayssa duni be ishe dizayssatho gidikko komputere kilaasse poydera giigettidinne uttidi dizayssawanna beyana dandawuus issi baggarakka pirintere mashiney dees.

hayssa nuni be'izayssatho gidikko giddu baggara diza issi addaranne issi indera kune baggara diza addara issife gidiinne sinthe baggan diza astara haasayishehdizayssabanna

Haysan nuuni be'izasato gidiko asati shiiqeti eqidine dunkane keexidaysa matan eqidine pooto dendishe dizaysa woyko misile ekishe dizaysa be'anawu danda'os.

Haysan nuni beyizaysatho gidiko anbassadare mayida asati shiqetidinne issi bolla eqida dizaysaranne wodhan wodhan dunguza afila poxanine xaxidi Wana beyenswu dandayos.

Haysan nuni beyizasatho gidiko daro chayna asati shiiqidinne issi bolla eqqidine be sinthen dhala xarapheza bolla woththidinne hanko asa bessishe de'zoysa be'ishe doos.

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gitikko issi paranjya ha baggara uttada dishin gede baggara qasseka issi adde ekkishinne izis haasayishe dizayssawanna beyashe days he baggara kadaaboy dees.

Hayssan nuni be'zaysato gidiko issi paranja sinthe keza eqadanne asa wanna timirte tamarsashe dizayssa wanna beyanaw danda'os harakka tamariza asatipe issinay manaxira atides.

hayssa nuni be izayssatho gidikko karetha may7o may7ida indiya hospitaala giddon dhiskidinne saketili dizasatabanna yaadanne oychashe dizayssabanna be ishe doos guye baggarakka hara daro asay e

Hayssa nuni be izayssatho gidikko hospitaaliya algay gashekifile giddon issi bolla doorettidinne dizayssabanna beyana danda'oos ikka qalamey samayeranne galal'orakko.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko aayya bana aawanna mith oisethanne qaapha woothanne dizayssanna be ishe doos aayyakka kushe bolla aykkowazi aaththara dizayssanna beyanawu

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi aawa cimay eqqidinne som7o bolla quxure laxafiinne disayssawanna beyanaw danda7oos goye baggarakka daro asati do7osona.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi paranjaranne hanko habasha doktorera issi bolla eqqidinne dabbo qanxishe dizayssawanna beyanaw danda7oos haaththeyka eta sinthera dees

Hayssa nuni be7izayssatho gidikko issi doktore sintha baggara uttidinne diskishe dizayssaranne issi naya qaska karetha shurabe mayaranne matara uttada xeellashe dizayssara gu7e baggara daro asi dizayssa be7oos.

Hamissan nuni beyizayssatho gidikko issi indiya pooxa moydanne uttada dizayssabanna beyanaw dandayoos hospitaale algayka issi baggara beettishe dees iza mayda pelaykka galal7okko.

Hayssa nuni beishe dizayssatho gidikko asati saketidinne deenaxaabiya yiidinne dishin hanko aakimeti qasseka heyta wanna akami shee dizayssawanna beyana danda7uus.

Ayssa nuni beyizayssatho gidikko issi indiya hospitale giddo girainne saketidi ichidi diza naytawanna xeellashe dizayssaranne eetara pooto dendashe dizayssa be oos.

Haysan nuni beyizayti gidikon keetheti issi bolla dooretidi shiiqetidinne dizaysa beyanas danda'os. Keeyhetika issi mala keethey gidoysa eranas danda'os.

Haysan nuni beyizaysatho gidikon waana waana nu kilile kaapoti yidinne eqidi dizaysaranne ha Bagara qaseka poliseti etasi Sarota imishe dizaysa Wana beyanawu

Hayssa nuni be7ishe dizayssatho gidikko gita zo7o makinay haiifaasee haylen ooththiza terbay naawanna izas haytha cahanidinne ekkidi yidayssa be7ishe doos.

Hayssa nuni be izayssatho gidikko wolayta soddo kataman diza hayle gizayssa migibesoo sintha baggara qasseka addebaabay dizayssawanna be ishe doos addebaabaya giddon

hayssa nuni be izayssatho gidikko keeettidi wuronna keeththey dizayssaranne ha baggar qasseka shuchchay sa7an doorettidi doorettidi dizayssawanna beyana dandayoos

hayssa nuni beizayssatho gidikko daro asati shiiqeti eqqidinne sa7appe haaththe kessidinne qodhishe dizayssabanna be ishe doos issi baggarakka jarkani qanxethey dees

hayssa nuni be'izayssatho gidikko kobilistoone shuchchay dooreti doretidinne dizayssabanna beyanaw danda'oos woykko si'i gidinne oge gididayssabanna be'ishe doos

hayssa nuni beizayssatho gitikko nukilileeri semesisa dire telahoney uttidinne hospitaala xeellishe dizayssabanna beyanaw danda7oos izarakka hanko asati eqqidi doosona

Hayssa nuni be izayssatho gidikko oommu banke diza bootan gashe nayti sinthe baggara eqqidinne dizayssawanna be ishe doos oommu bankeykka oommu banki giidinne amarathora.

hayssa nuni xeelli shee dizayssatho gidikko issi addey keeththe keexxanas madoushara mismarara oykkidinne keeththa maagerawanna shuci sheedizayssawanna beyanawu dandawoos keeththeyka kaxxare giddon dizayssawanna beyidi erana danda7oos

Hayssa nuni beezayssatho gidikko birayt mayndi giza tamare keeththaranne sinthe baggara qasseka axirey dizayssawanna beyanawu danda'os iza bollaka xuufey dees.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko asati kartoonera ambulansera yida asas aykkuwazi immishey dizayssabanna beyanaw danda7oos hessa bollaka issi baggara eqqidadey samay may7o maydi eqqides

Hayssa nuni beizayssatho egidikko issi addey manaxire aaththidinne sinthe baggara eqqidayssaranne guye baggara qasseka bo7oaddey eqqidi dizayssabanna be ishoy duus.

hayssa nuni beyishe dizayssatho gidikko hawa cimay hiidinne mith tokkishe dizayssanne qasseka biitta wanna mahizishe dizayssawanna be ishe doos hesa guyerakka issi indiya eqqadus

Hayissani nuninuni be'ishe dizayisatho gidiko higge kiloyi diysarane higge maxaferane higge madoshara issipe shiqetidi dizayissa be'anawu danidayosi.

Hayssan nuuni beishe dizaysatho giidikko issi addey eqqidinne silkeranne maygirapponera oykkidinne hasaisishshe diizayssana beishe doos ha baggaraka issi adddy eqqides.

Hayissani nuni beyidayasatho gidiko issi na'ayi gammo afalana shara shiri yegidi mayinne gammo dunguza qobe huphe bolla athidi eqidayissa

Hayisan ta be'idayisada gidiko issi adey haniko adeya bolla qala kesishe dizayisa nu be'anawu danida'os qala gelisida adyika manaxire athin haniko adeyka wariqate oyikidi hasa'ishe dees

Haysan nuni beyizaysatho gidikon nam'u adeti utidinne dizaysa Wana qaseka issi ada sinthara computerey dizaysa Wana adeyi bochechishe dizaysa Wana beyanawu danda'osi .

Hayssan tani be'izaysatho gidikko issi polisey utidinne ha xelishe dizaysa bolla be'annaw danda'os izikka kusha bolla worqqe worqqe gays saate aththidi dizaysa .

hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi addawanna hanko addey kishumete shoomayidinne qaala geelsizishe dizayssawanna be ishe doos ikka nababes hankoykka qaala gelees

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko gita kaapo oydaranne sinthe baggara qasseka xaraphey dizayssanna beyoos izikka pirde keeththa oydeda gees itiophiya bandiray issi baggara dees

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko ato alamaayo altayeggiza addey samaye ambatadere naydinne uttidi heera ha xeellishe dizayssawanna be ishe doos izikka gaammozoone pirde keeththa halafekko

Hayssa nuni be izayssatho gidikko oyddu addeti eqqidi dizayssaranne heedzdzati qasika nayes sertifikeete immidinne kushe baqqishe dizayssawanna be ishe dowos saanka guzgazey hiixetides.

hayssa nuni be izayssatho gidikko pirdeso keeththa asati issi bolla shiiqeti eqqidinne shaamawanna oykkidinne sompishe dizayssananne guye baggara qasseka pirdeso oyde dizayssa be ooso

Haysan nuni be7izaysatho gidiko daro asati issipe gididi oge lanqe pitishe dizayssa be7anaw danda7etees sinthe baggara de7iza asay pitota oykidi de7osona.

Hayssan nuni beizayssatho giidikko daaro asati shiiqeti kezzidinne kattama piitishe diizayssana be'anawu dand'osu eetika pooto dendishe doosona issi bolla shiqqetidi.

Hayssan nuni be'izayisato gidiko asati shiqeti ke'idine itatizabane madabaran athi athidine ekidi bizaysabanne be'anaw danda'os duge baggaraka diza asay pitishe de'osona.

Hayse nuuni beyshe diza asaso gidikko zo'o makinay sintha baggara oge misilara diza issi, sintha bishe diza asaranne iza mathara qassika uttidi diza issa be'oos.

Hayissan nuni be'ishshe dizayiththo giddikko asayi issi bolla shiqqetidinne katama Wana kezzid pitishshe dees.izzappe hani bagara qasi dees.

Hayssan nuni be'izayssatho gidikko asati shiiqetti kezidinne sa'a pittishe dizayssaranne eeti pittishin qassika xuray sa'appe dendishe dizayssanna be'os.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko maashiney qoshasha shiishshiza maashiney eqqidi dizayssaranne guye baggara qasseka mithati dizayssawanna beyana danda7oos sinthe baggarakka

hayssan diza asay nuni be7ishin makina bolla iitatha waza maan sa7appe bookki bokkidinne woththishe dizayssa manna beyana danda7oos heytikka baggati galal7o baggati cililo mayo mayidi dizayssa be7idi de7osi

Hayssa nuni beyiza issatho gidikko madabarara ayikko wazi caanidinne asay tookkidinne ha yishe diza issa wanna beyanaw dandayoos. Issi baggarakka mithay qanxettidinne saan wodhdhidinne dees.

Hayssa nuni beishe dizayssatho gidikko asati bilayra kezidinne katama fittidi aysuze bolla iitathawazawanna kessidinne eqqidi makinara misile dendishe dizayssawanna be7oos.

Haysan nuni be'zasatho giko digitale matoqa silkera deman danda'izasa mala xafidinne banale medhidinne wothidaysa mala beyaw danda'os hesikka zo'ora xafetidese

Hayssa nuni be'izayssatho gidikko issi na'ay hayththe bolla heediseti woththidinne sinthe baggara qasseka komputeren woththidinne go'ettishe dizayssawanna be'ishe de'os. Izikka booththa kifile giddonko

Hayssa nuni be izayssatho gidikko fayda karde wostidinne bank intenara gatethana dandarethize gizayssabanna be ishi dizayssabanna beooso hessa bollaka fayda armay issi baggara uttidides.

hayssa nuni be izayssatho gidikko issi addey silto oykkidinne dishin iza silkan qasseka meeseje woykko aykko xuufey yiidi geloyssawanna inapabishe dizayssawanna be7oos

Hayssa nuni beyiza hessatho gidikko payda matawuqa usuppun saate giddon ekkite giza mastawuqah dizayssaanne duge bagkara qasseka payda metawuqi dizayssawanna beyana dandawo.

Hayssa nuni be izayssatho gidikko issi addey uttida addawanna asrada'ishe woykko izas giigissidi tamarsishe dizazda gees izikka komputera bolla haykko azi izawanna bessishe dizayssi eretees.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko asati shiiqeti uttidinne nam7u asata sinthen kompitere nam7u asata sinthen waraqatey uttidinne dizayssawanna beyanaw danda7os issinayka haruthides.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko banke inte bira awanna paydara gatethite giza xuufe dizayssaranne pude baggara qassika nigide banke armay dizayssaranne payda armara beyoos

hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko daro asati eqqidinne salafettidi dizayssabanna be ishe doos eetikka mirca maraxanas giigettida asata masatosona

Hayssa nuni bei sheedizayssatho gidikko payda quxurey aaze gizayssawanna naay oykkidinne nuna wanna oychishe dizayssawanna beyanaw dandayos naaykka aarise naakko hessada gidishi.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi naya aykko azi korojo kushen oykka eqadanne nuna onnaka afa baggara aykko azi bessashe dawus naiyakka huwa banna parazada xaaxada duge yeggadanne dawus.

Haysan nu beyizaysatho gidikon polise mayo mayida asat issi bolla shiqetidinne utidinne silixana ekizaysana beyanaw dandayos , Etika qodhe bolla ayko az xaax....

Hayissan nuni be'ishshe dizayiththo gidikko aropilanne bollappe issi adeyi wodhdhishshe dizayisarenne hara qasekka asati kushshe deniththidi izana mokishshe dizayissanna be'anawu danida'oss.

hayssa noni be izayssatho gidikko mizixekinna maraxisanas asay kesidinne dizayssa anna biyanaw danlawoos ayssusetarinne gille gille makinatara issi bolla shiiqetidi doosona

Hayssa nuni be7izayssatho gidikko asmeera ayropilane meeda geliza ulay dizayssabanna be7oos. hessika do7iza ula gididayssa be7oos.

hayssa nuni xeellishe dizayssatho gidikko daru asati itiophiyawanna misale gidiza deretethan giza xuufera diza bootan uttidinne sibseba woykko haasaya zora zoretishe dizayssa beyoos

hayssa nuni be izayssatho gidikko wuccie dereppe imatha yiishin imathawanna mokkanas pooliseti yiidinne shiiqetidinne eqqidi dizayssabanna be ishey doos.

issi addeti daro addeti eqqidinne kushe dhoqu hisdinne dunguza afila maydinne lizayssawanna beyana dandawus ku7e baggarakka qaammuzonne beni assataray eqqidi dees

hayssa nuni beyizayssatho gidikko asati wogolora bishe dizayssanna beyana danda'oyos.hessa bollaka haaththey abba haaththada gees agola bolla diza asaykka booththa bootha shurabe mayidosana.

hayssa nuni beishe dizayssatho gidikko paaranjetananne habasha asazara issi bolla shiiqidinne zora zoretishe dizayssawanna beyana dandayoos he baggaraka telefiziney dees

hayssa nuni beyizayssatho gidikko antoniyo gutereezey eqqidinne haasaya haasayishe disayssabanna beyanaw danda7oos guyeo sinthe baggarakka meterekey dees

Hayssan nuni be7izayssatho gidikko issi chayna indiya abesha inddey sinthen eqqadanne izira kushe salanttidinne eti haasa7ishe dizayssa be7oos.hessa bollaka

Ha issian nuni be'ishe diza issato giddiko issi adderanne issi indera utidine hasayishe woyko ezigishe diza issa beanawu danidayos

hayssa nuni xeellizayssada gidikko nam7u issi adderanne issi indira sinthe baggara ha ishin guye baggara qaska nam7u addeti bees sora nashishe bishin gede baggara poolisey qaska haa yees

hayssa nuni be izayssatho gidikko alanxaeeranne hanko hasatara bufaraytira issi bolla shiiqidinne eqqidinne haasayishe dizayssawanna be ishe do7os heetikka misile dendidosona

Hayssa nuni be izayssatho gidikko issi addey keeththa giddo gelidinne yuidi ooththo ooththishe diza asatawanna qobane ishe dizayssawanna beyana dandawoos issi indeyakka zo7omo imayatenne uttadus.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko aysis zigiza masira keeththa indiya sinthe baggara eqqadanne apila lo7iza apila mayadanne maykerapoona oykkadanne waraqate oykkada haasayashi dewos

Hayssa nuni beizayssatho gidikko naa shinale ayle kunthissiza indiya ha baggara uttada kunthishin gede baggara qasseka ashara immanas yida indiya uttadanne indihanaqaska ha xeellashe dawus.

Haysan nun beyishe dizaysatho gidikon issi polisey ayko maykropone duna bolla oykidinne hasa'ishe dizaysa mala beyanaw danda'os. Izzika polise qopera polise mayora mayides.

Hayissan nuni be'izayisaththo giddikko marshshi bande Giza asati shiqetid issi bolla eqqidi nne mazumure yexishshe dizayissa woyikko koshshe sisishshe dizayisanne be'ishshe doos.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko tirafike poolisey makina gidon uttida asa wanna saro gishe dizayssabanna be7oos izikka ba bollan aberqiradi giza may7a may7ides.

hayssa nuni be'izayssatho gidikko pooliseti issi bolla shiiqeti uttidinne silxana ekkishe dizayssaranne hanko asatikka guye baggara uttidinne silxana woykko haasaya hasayishe dizayssawanna beyayat

Hayssan nuuni be'izayssatho gidikko issi adde dunguza afila mayidi eqidinne haasa'a haasa'she diyayssa be'ishe doos. Goye bagarakka polise uttidinne iza haasa'awana si'ishe dees.

hayssa nuni be izayssatho gidikko issi poolisey eqqidinne haasaya haasayishe dizayssawanna beyanaw danda7oos iza sintherakka deele meekko gizantaranne hara mayketid issife doossona

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko federaale halafati issi bolla shiqihine uttidinne aykowazi xeellishe dizayssabanna beyana dandawoos guye baggarakka itophiya bandira xaaxida asati wuttidusonna

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko wotadereti salafettidinne salpera yiishe dizayssawanna beyana dandayoos heyti oykkida masaras xeere bollaka mashshay dees

hayssa nuni be7ishe dizayssatho gidikko pooliseti telebizinera isisara zora zoretishe dizayssawanna be7ishe doos waanna halafeykka garse baggara dees malaxira aththidi ambasadire mayidayssa mastees.

hayssa nuni be'ishe dizayssatho gidikko nam7u pooliseti dizayssaranne issi poolisey ba sinthen komputere wothidinne haasayishe dizayssawanna beyana dandayoos issi baggaraka hara poolisey

hayssa nuni beyizayssatho gidikko poolisetaranne hanko asatara daabbo qanxish dizayssabanna beyanaw danda7oos daabboyka gita masoobe bolla uttidinne dizayssaranne issi baggara indiya eqqidayssa beyoos

Haysan nun be'ishe dizaysato gidiko daro asati ba makina ba makina ekidi yidinne wora gidon mithi tokishe dizaysawana be'ishe dos heysa bolaka dunguza afila dhadhides.

Hayssan nuni be'izayssaththo gidikko dokotere Abira nne Adanech Abebera uttidinne dizayssaninne guye baggara qassikka hanko asati uttidi dizayssa be'anaw danda'os.

Haysan nuni be'zaysato gidiko mulatuy utidinne eqidi hasa'she dizaysawana be'ishe dos izika zo'o karabatara karetha sufera mayides.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko sinxera uuttida indeti yoollo qin'isharanne daabbora mishe dizayssaranne guye baggara qasekka hanko indeti shiiqetidi uutti dizayssa beyoos

hayssa nuni be ishin nu kilileeri simesizadirey eqqidinne haasayishe dizayssamanla beyanaw dandayoos hiza sinserakka daro mayketi dishin guye baggarakka daro asati uttidi doossona.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko itiophiya perezidantey qasseka uttidinne waraqate oykkidinne ucce tere asatara haasayish yejizayssabanna be ishe doos izikka gita boodan gidoyssi.

hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko cima cima asati uttidi dizayssaranne issi baggara qasseka gammu afilawanna maydinne uttidayssabanna be ishe doos qoobekka aaththidosona

hayssa nuni ge izayssatxo gidikko adanech abebey uttadanne haasaashe dizayssawanna be ishe do7os izakka besinthin mastawusha dabtarawanna wothadanne ha simmadanne ase siyashe do7os

hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko doktor abi uttidinne ha xeellishe dizayssaranne issi baggara qasseka itophiya bandiray eqqidinne dizayssawanna beyanan dandawuus dotr abi guye baggarakka misiley dees

hayssa nuni beyi sheedizayssatho gidikko daro asati wora giddon shiiqetidi uttidinne eqqidi haasayi sheediza asay haasayiza hasayawanna siy sheedizayssaranne issi baggara qaseka

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko oyddo asati sinthera ha simmidinne uttidayssaranne guye baggara qasseka dunguza apila mayda asati uttidi dizayssawanna peyanawu dandayoos.

hayssan muni beyizayssatho gidikko metotida asas imettiza kathawanna asati yiidinne makinaaba ehidinne asas immishe dizayssaanna beyanaw danda7oos hessa bollaka ayti ha baggara doosona

hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko issi daro asati shiiqeti ekkidinne yohone boota ooththanas halchoa harchishe dizayssawanna be ishe doos itappeka issineya indoko

Hayssa nuni beizayssatho gidikko issi telebizneti daro telebineti issi bolla dishin iza telebiznappekka issi naa giddora issi attuma naay ayfetukke maxishe dizayssawanna do7ays

hayssa nuni beizayssatho gidikko itophiya posta keeththe makinay eqqidinne dizayssaranne afa baggara qasseka amarathoya xuufey xaafettidinne uttidayssabanna be ishe doos

Haysan nuni beyizaysatho gidiko ayeti giya kezidinne mayzishe dizaysa anko asati qaseka shamishe dizaysa be'anawu dandayos. Santhey ayko aykoy de'es

hayssan nuni be'izayssatho gidikko heyssara ha baggara nam'u misiley dees nam'u misila matataka bajajiti issinan qaska bajajjeranne makinara issife shiiqetidi dizayssabanna be'ishe doos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko ayti ba nayta nayta idimmidinne uttidi dizayssaranne guye baggara qasseka hanko aaytikka uttidi uttidinne dizayssawanna beyanaw dandawoos.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko zokkoy addise oorathi medhetishe dizayssaranne zokka bolla qaseka asati dizayssawanna beyanaw danda'oos hessa bollaka.

Hayssan duni be izayssatho gidikko nam7u galal7o makinati eqqidi dizayssaranne garse baggara qasseka yoone asati shiiqetidinne eqqidi dizayssaranna beyanaw danda'oos.

hayssa nuni beisayssatho daro asati shiiqetidinne eqqidinne teknoloji xeellishe dizayssabanna be ishe doos izikka tiransporte woykko issisoppe haraso biza teknolojekko

Hayssa nuni beyizayssaththo gidikko daro paasporteti issi bolla shiiqetidinne uttidayssanne be'anas dandayoos izanka yetelehaaye aynate qalameti doossona galal'o cililo

Hayssan nuni be izayssatho gidikko daro booththa booththa makinati shiiqettidi eqkidayssananne qasseka daro asati shiiqettidi issi bolla dizayssanna be ishe doos hessa boldaka

Hayssa nuni be ishos dizayssatho gidikko daro asati issi bolla shiiqetidinne eqqiti dizayssaranne ha baggara qasseka issi addey tira bolla kushe wothidinne sarota immishe dizayssamanna beyoos.

Hayssan tani be ishin nam'u misiley taas beettees hessafeka issi baggara daro gashe bayajetaranne issi baggara qaseka nam'u bayage kanche beettizayssawanna beays issi bagganka.

Hayssa nuni be izayssatho gidikko asati payajje makinay matan heqqidinne baanas oychishe dizayssawanna beyana dandawos ha baggarakka barka issi bayajja hari eqqadus.

Hayssa nuni be'aishe diza issatho gidikko bajajjey heera ha yiza issa bollara diza nam'u asati he baggaranne ha baggara uttidinne qoobe kessidinne kushe malishe ha yishe diza issa wanna beyanau daanidayas.

Hayssan nuuni be'izayssato gidikko issi na'ay woora giddon de'iza miththa bola dhiskidinne zananayetishe dizayssana be'anaw danda'os.izika qundha aththidinne ichchides.

Hayissani be'izayisatho gidikko issi paranijeyi minice gidoni dizza mitha bollani dhisikidine manaxire athidi ha xelishe dizayisa be'anawu danidayosi.

Haysan nuni bei'za mala gidiko.bollara duge qoleththiza haththas garsa bagara qaseka eqidine dizaysane asay bea'naw dandao's issi bagaraka dunguza koppiya athida ade

Haysan nuni be'zaysato gidiko maliya ma'iza arsenale makiya ma'ida nayti shiqetidinne utidi dosona bagatika unaytide maliya qasika mayidinne uthidosona.

Hayssan nuni beyizaysatho gidiko wostiriche giza kapora issi adey wora gideon eqidane missile dendanaysa be, anaw danda, os adeyka huphe bolla qobe wothides

hayssa nuni be'zayssatho gidikko woxxate nayti issi bolla shiiqetidinne eqqidinne gufa guppishe dizayssanna beyana danda'os, tiixa baggara dizayssadekka kushe baqqishe hoo'ethishe doosona

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko gita gita mangiste kaapoti ba dunduza apilawanna maydinne eqqidi dizayssaranne deyta baggafe guye baggara diza woray baqan c'illo gididayssaranna.

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko indoxo parke giddon asay biidinne tazanana ettishe misilekka dendishe dizayssawanna be ishe doos izaappeka issi sinati hara eqqidosona.

Hayssan nuni be ishe dizayssatho gidikko issi bootan tamaresooma iza gita keeththe keefidi dizayssaranne hanko bagga qasseka wora bididayssamanna be ishe doos issi bagarakka keeththe dawus.

hayssa nuni be izayssatho gidikko issi naay berka aas mininne eqqidi misile dendishe dizayssabanna be ishe doos naaykka huwa qanxxettida si isnappe geetettes

hayssa nuni beyizayssatho gidikko arba mince katama gammo adde baabayan nayti shiiqettidi pooto dendishe woykko misile dendishe dizayssawanna beyanawu danda7oos

hayssa nuni beyizayssatho gidikko hashshu saro yideta giza arba mince kataman mince biza oga bolla issi naay eqqidinne pooto woykko misile dendishe dizayssawanna beyoos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko zuma bolla keseqqidinne duge pooto misile denthishe dizayssawanna beyana dandayus hessa bollaka gada giddon bangi giste aykko dees.

hayssa nuni beizayssatho gidikko nayti dereja bolla eqqidinne hirki duga baggara qasseka ichida haathe dizayssawanna xeellishe dizayssawanna beyana dandayos

Hayssa nuni beyizayssaththo gidikko danna giddon xide miiththay du suubeti suubetidi toketi toketi diici dicidinne kumidi dizayssara pudde baggara qasseka maburaate suussay dlizayssa be'anaw

Hayssan nuni be'zayssatho gidikko nashinale ayde kunthisiza adey kushe biradhe asharana na'appe ekishe dizayssana be'anaw danda'etees.

"Hayssan nuni be'ishe dizaysatho giddiko inddiya nashinal ayide na'appe ayife ashara ekkashe dizaysawana be'anaw danda'os izakka mayida kootey pakawute ordde pakawutekko."

Hayssan nuuni be7ishe dizayssatho gidikko naashinale ayde kessiza asati ayfe ashaara immishe dishin aara qaskka kessiza adde uttinne ekkishe dizayssawana be7ishe doos.

hayssa nuni be'ishe yeddizayssatho gidikko issi asati nashonale ayde kessishe dizayssabanna beyana dandawoos ha baggarakka gashe naytikka shiiqetidinne uttidi dizayssawanna be'ishe doos

hayssa nuni beizayssatho gidikko ayti ba nayta zokkon ba7idinne yiidi salafettidi eqqidi dizayssawanna beyanaw dandayuus guye baggarakka gashe naay sa7an dhichides

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko nashnal ayde kessanas tamareti yiidinne salafettidinne diqqidi dizayssaranne ha baggara qasseka manaxirey xarapha bolla dizayssamanna be ishe doos.

hayssa nuni be'ishe dizayssatho gidikko issi naay uttidinne asa wanna xuufe xaafizishe dizayssawanna be ishe doos hanko asati qasseka xiyenne xaafidi paramishe dizayssa beyoos

hayssa nuni beyizayssatho gidikko tamareti salpera eqqidinne kushen waraqate oykkidinne dizayssa wanna beyanaw dandayoos eetikka waraqata oykkidi dishin away xuugishe dizayssa wanna be7ishe de7oos

hayssa nuni be izayssatho gidikko asay indeti shiiqetidinne naashinale ayde kessanas giigeti shedizayssawanna issi indeya qaseka taray gakkin kessa shedizayssawanna be ishey duus

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko naashinale ayde kesisiza inderanne naashinale ayda kessiza indera uttidinne dishin indiya pooto dendashe misile dendashe dizayssa onna beyanaw danda'oos.

hayssa nuni be'ishe dizayssatho gidikko naashnale ayde kessanas yiidina asay ayfe ashara immishe dizayssawanna qasseka indiya uttada ayfa naa qawekkatanne ba komputeran xeellashe dizayssawanna be ishe doos

Haysan bezayissaton giddikko gashshe nayththi kuwasse ka'eshshe dizayssanna de'eshshe de'osona hegeththa giddonikka issi anbasadare atizza adde eqqidinne he'ta misile denitishshe dizzayissa be'os.

Hayssan nuni be'zassaththo gidiko kushe kuwase woykko merebe kuwase kaa'iza nayti kaa'ishe dishin arat qutirey salo guppidinne kuwase bochchanas wayetishe dizayssa na be'ishe doos.

hayssa nuni be izayssatho gidikko arbamince maalya mayda nayti issi bolla quttidinne kowaase kaase ka7etizayssawanna be ishe woykko xeellishe dizayssawanna be ishe duus.

Hayssa nuni be7izayssatho gidikko dara asati shiiqetidinne meeda tiixan eqqidinne kowaase kaasse be7ishe dizayssawanna be7anaw danda7oos. Hessanka poolisetikka doosona.

hayssa nuni be izayssatho gidikko issi ta caawaachey uttidinne biyadhetaybishe dizayssawanna be ishe doos izikka berka meda giddon uttidinne dees

hayssa nuni be ishin nayti kwaase too kuwaase ka7ishe dizayssaranne issi naay guppidi kulbatara diqqanas giigettishe dizayssabanna be ishe doos heedzdzatikka issi boduneda koosona

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko toho kowaase kaa'iza nayti kowaase kaassan xoonidinne fhilimata ekkidinne yidayssawanna bessishe dizayssawanna be ishe duus eetikka

hayssa nuni beyizayssatho gidikko too kuwaase ka iza asata waannawan halafeti eqqidi dizayssawanna beyanaw dandayoos heyta giddofekka issi nay kowaase oykkides

hayssa nuni beyizayssatho gidikko nam7u adde nayti wadha wudidire wodadarettidinne issi nay xoonin giddon danay eqqidinne nam7ata kushe oykki hissi nayssa puyezintishin beyoos

hayssa nuni beyizayssatho gidikko too kiwaseka iza nayti issi bolla qidinne misile dendishe dizayssawanna beyana danda'os etappeka issi nay sinthe baggara uttidinne dees

Hayssan nuuni beizayssatho giidikko maayo kaaqqiza waaza bolla daro mayoti kaqqetidinne uttiddayssa be'ossi issi baggarakka pooxxati issi bolla uttidinne miccettidi dossona.

Haysan nuni be'ishe dizaysatho gidiko keexetidi wurona huphe keethay kexetishe dizaysane qasika iqa pude duge efanas gizawi liftey dizaysa be'os

Hayisan nun besizaystho gidiko na'mu sati nadireke bolla eqidinee hasa'ishe dishin ha bagara qaseka daro asati shiqeti utidinee si'ishe dizaysa be'anawu danida'os

Haysan nuni xeelishe dizaysatho gidiko issi elekitirike makiniya lo'izara eqada dizaysaranne qaseka charjerey izo charkiza bootay dizaysa beyishe doos.

Hayissan nuni be'ishshe dizayiss makina giddonni uttiza makina teppa gidishshin izza bollakka f I gidinine f m soyizayiss xafettidi uttida dees.izzikka kareththa malke

Hayssa nuni beyishe dizayssaththo gidikko qase nayta si'ile saalliza wazay shiiqetidi issi bolla qalamey parkerey irisaasey ganchey laaphisey uttidi dizayssa beyoos

Hayssan nuni be7ishin dizayssatho gidikko waraqate aykko shiishshidi oykkiza xefete masaray utti dizayssanna be7ana danda7os. Izaska malkey samaye malke oykkidayssa gidoyssa eroos.

Hayssa nuni be'ishe dizayssatho gidikko mayo mecciza maashiney eqqidi dizayssawanna be7oos. Mayo meecciza mashineykka pude baggara booththaranne duge baggara qasseka karetha melo oykkides.

Hayssan nuuni be7izayssatho gidikko saynthifike kalkuletherey dizayssawanna be7oos; saynthifike kalkulethera bollaka daro quxurey yafara xaafeththidinne dizayssawanna be7ishe doos; hessa bollaka saynthifikee kalkuleth.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko maykirafona bolla fifinne geetettidi xaafettidi dees garse baggarakka maytorofoona shuboy xaaxettidinne uttidayssabanna beyana danda7oos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko phaykuwazi lukkiza maashiney ba lukethay eqaara giigettidinne uttidi dizayssabanna beyanaw dandawoos. izikka xeera baggay ingifeso qalan iskiriw geettetees.

Hayssa nuni be izayssatho gidikko hey diseete woykko aykko dimxe haythera matisidi siisiza maazay dizayssa manna peyanahu dandawoos izikka kareth gidoyssa eroos.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro hara hara aalate masarati ichiri dizayssabanna beyana dandayoos hessatappeka nam,ata bolla bollara teleskoppe giza mashiney deees.

hayssanni be'ishe dizayssatho gidikko daro aynate iskiropsoti shiiqettidinne irsasozara uttidi dizayssananna beyanaw danda7us izamataka maqasey tiixa baggara dees

Haysa nuni beyizaysatho gidiko daro asati wogolon gelanas gigetidine bishe dizaysa beyanas danda'os issi wogoliya asiy banda harry dizaysa beyos

Hayisani nuni beyizatho gidiko apexi gida xufe dizayianne issi adeyi paranjasi imishe dizayisa qassika issi bagara diza asati kushiya idimiine eqidayisa beyanawu danidayosi, guye baggara ethiopila airport

Hayisan nuni beizayisa gidiko bolla bagara dujibuti woyiko jubuti giza xufe dizayisanne garsa bagara qasika amaratora iza bolla xafidi wotidoyisa beanawu dandayayis

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko daru wotadere makinati shiiqettidinne eqqiditizayssaranne sa'a bolla qaska addey hamutish he dizayssaranna pewoos.

hayssa nuni be'ishe dizayssatho gidikko orphilley orphille medan yidinne uttidayssabanna be'oos izikka boynt boyng sabat semana sabat giza orphillakko

hayssa nu beyzayssatho gidikko nam7u asati eqqidinne didayssa na be7oos hessa bollaka eeti sa7a woykko kinbena gididayssaanna beyoos issinayka sa7a bookkishe labanidi eqqides

hayssa nuni beyizayssatho gidikko itiophiya baaburey ogera bishe dizayssawanna beyanaw dandayoos izikka baaburey oga bollara bishe dees garse wagqara cililo giddora booth

hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko gita gita makebati eqqidinne salabettidi dizayssawanna beyana dandayoos heeta kuye bagkarakka gita gita mithati duwosona

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko karetha karetha makinati eqqitinne dizayssa makina ti gays motoreti eqqidi dizayssaranne heyta baatirey ha baggara dizayssara he baggara qasseka shammiza asti dizayssanna beyoos.

hayssan tanni be ashe dizayssatho gidikko issi aawu cimiya makina bullara ganxafettidi disawazamanna xeellashe dizayssawanna be ishe doos kushenka aykkowaza warqate oykkadus

Haysan nuni beyizaysatho kethi kexetidine wurona kethiy dizaysa beyas dandayos i kexetidi wurona ketheyka issi bagara botha qalamey tiyetidi dizaysa beshe dos

Hayissan nuni beyizayissaththo gidikko daro poqe keththat issi bolla shiqetidinne eqetidi dizayssaranne tiixa baggara issi indiya banera dizayissana beyishshe dos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko qiqqi giidinne keexettidi wurida biilla keeththey dizayssanna beoosi billa keeththeykka maskote nam7u bagqaranne issi wulay beettishe de7es.

hayssa nuni hibheyidayssatho gidikko gita kataman diza gita gita fooqe keeththa woratawanna beyanaw danda7os ha baggaraka daro makinati he ha bishe dizayssa beyanaw danda7os

hayssa nuni beyishey dizayssatho gidikko gita puuqey eqqidi dizayssaranne ha baggara qaska gashe kashe makinati dizayssawanna beyanaw danda7oos izikka tunga katamada gees

Hayssa nuni beyizayssatho gita pooqe keeththey eqqidi dizayssaranne sinthe baggara qasseka makinati dizayssaranne makina essizasoy dalga gididayssa beyanaw dandayoos.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko pooqe keeththay keetidinno wuridayssa giddo baggara beettiza dereja oykkidi keesiza marcaranne heeni baggara qaseka kolene giza wazaara dizayssakko.

Haysan nuni bei'she didaysato gidiko tamareti issi issi bolla shiqeti uttidinne nubabbe nababe bolla dizaysata bea'naw dandai'shin hesa keththe gitta gididaysa besess

Haysan nuni beyizaysatho gidikon issi astamariya nayta kifile gido geladanne tamarisashe dizaysanna beyanawu danda'osi , issi nayaka sinthe bagara utidinne guye simi xeelishe deesi.

Hayissan nuni beyizayissada gidikko tamareti Issi kifile gidon shiqeti utidnne timrte tamarishe dizayissawana beyanas dandayos etikka daroti maca nata gidishin etikka lo'osona

Haysan nuni beyizaysatho gidiko issi Adey mayikiroskopera asa ayko asi besishe dizaysa beyanas danda'os sinthen bagara eqida asayka kehippe darokko

Hayssan nuuni be7izayssathoo gidikko daro thamarethi shiiqeththidi eqqidi dizayssaranne gede baggara qasseka thamaare keeththay dizayssaanna be7anawu dandda7oos.

Hayssa nuni beizayssatho gidikko biraanu naggaranne xillahunentara issi kifile giddo gelidinne xeellishe dizayssawanna beyana dandawus naytikka nababishe doossona.

hayssa nuni be'izayssatho gidikko tamareti galal7o galal7o shurabe maydinne uttidi ba sinthan dawutara wothhidinne xaafana gishe dizayssawanna be7oos

hayssa nuni be'izayssatho gidikko daro nayti komputere kifile giddon gelidinne uttidinne komputere xaqamettishe woykko go7ettishe dizayssa wanna be ishe do7os eeta giddonka astimarey eqqides

hayssa muni be izayssatho gidikko biraanu naggi uttidinne haasaya haasayishe dizayssawanna be ishe doos iza sinthenka daro makrophooney uttidinne dizayssawanna beyoos

hayssa nuni beyizayssatho gidikko gita gita kaapoti dorme giddo gelinne dormen diza asatawanna xeellishe diza issawanna pe7ife doos eetikka indotakko.

Hayssa nu ni beyizayssatho gidikko daro maxaafati issi bolla doorettidinne uttidayssaranne garse baggara qasseka haashsha nam'antho dereja timirte keeththa giidinne bessizayssa beyoos.

hayssa nuni be izayssatho gidikko wolayta suwoto inbereste addise woykko ooratha nayti buro gelishe dizayssabanna be ishe doos heytappe baggatikka pistalera oykkidosona

hayssan nuni be'izaysaththo giddiko issi makinya eqqada dizayissarane izi sinththen qasekka issi addeyi eqqidi shuferara hasa'ishe dizayisa wana be'anawu danda''os.

Hayisan nuni beizayisaton gidikko bitta bokiza mashine bita mana bokishe dizayisaranne issi bagara qaseka gashe nayiti kaishe dizayisa mala deishe dosona pude bagaraka.

hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko gilidere giza saabo kiza mashiney biittawanna pudethe laallishe dizayssawanna be ishe duus izikka gita mashinekko

hayssa nuni be izayssatho gidikko biitta sugiza maashiney biittawanna sugishe dishin ha baggara qasseka asati sinthe baggara hamutishe dizayssawanna be ishey doos issi baggarakanko asay

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko oyddu asati sinthe baggara ekkidinne haasayishe dizayssaranne guye baggara qasseka biitta sugiza mashiney eqqidinne biitta sugishe yiidinne dizayssa.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko gita zokko ooththishe dizayssawanna beyoos zokkoykka oothettidinne wurana gish dizayssawanna beyidinne eranaw danda'oos.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko nam7u doozereti heqqidinne biitta wanna bookki bookkidinne makina bolla qolishe dizayssa wanna beyanaw dandawoos matanka diza asay akaafa oykkidinne ooththo ooththishe dizayssa wanna beyanaw danda

hayssa nuni be'ishe dizayssatho gidikko biitta sugiza makinay biitta wanna suge ekkidi suge ekkidinne ogawanna giigissishe dizayssawanna be ishe doos izikka gaxxare ogieda gees

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko doozerey ogaawanna bookkishe dizayssaranne duge baggara qasseka asati daro asati eqqidinne ooththa xeellishe dizayssa beyana danda7oos.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko oosetidi giigettunna ogen nam7u issi adderanne issi macara tiixan tiixan eqqidinne dizayssaanna beyanaw dandawoos heeta matarakka

Halsanonne beyizayssatho gidikko kita oga bolla issi sino makinay henida ha yishe dizayssaranne oga tiixan tiixan udbazzo calqati mithati dizayssabanna beyanaw danda'oos.

Hayssa nuni be'iza issatho gidikko biittawanna caanidi ekkidi biza makinaranne hinni baggan qassika biitta wanna tookkidinne a caaniza makinay dees. Issika zoora galarakko.

hayssan nuni beyizayssatho qidikko dohozere giza maashiney biittawanna sugishe dizayssaranne duge baggara qasseka hanko asati eqqidinne xeellishe dizayssaranna be'ishe

Hayssa nuuni be'she dizayssatho gidikko issi adde yidinne haathawanna dooyi yeggidinne sa'an qolishe dizaysawanna be'she de'oos izikka adde jinse sure aathides.

Hassan nu beyyizayssaththo gaxxaren bombba tokkidi izana axxari woykko qeeyidinne woththidayssa bessishe dees. bombaykka boshetidinne wurirenna.

Haysan nuni beyizaysatho gidiko arba mince katama Wana kesashe dirjite makiney eqidinne dozaysanne beyanaw danda'os izaska qalamey samaye gidoysa beyos

Haysa nuni beyizaysatho gidikon nam'u indeti haathe tikishe dizaysaranne daro totalley woropa oykidinne eqidi dizaysa Wana beyishe dosi, issi indiyaka kushe salo micadusi.

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko fooqe keetthawanna asati woykko ginbennati keexxishe dizayssawanna beyoos issi addeyka ha baggara dabben kushe woththidinne eqqidinne xeellishe dees

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko haaththe tankerey gitay eqqidinne dizayssabanna beyoos ha baggara qasseka booththa bandiray dizayssaranne tankera bolla keziza masilala be7os

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi addey uttidinne haaththay geeshshe geesh shibaawe gizayssawanna xeellishe y dizayssawanna beyanaw danda'oos hessa bollaka addey mayida gawoney ooththikko.

hayssa nuni be izayssatho gidikko issi indiya aykkowaza maashine maatha maashine medhananne hanko asatawanna bessa sheedizayssabanna be ishe deose indiyakka bessizaade tafessina karethigo

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko gita gita tubboti saan xaaxettidinne ichidi dizayssaranne hirki duge baggara qasseka toyyota makinay eqqidi dizayssara beyanaw danda'oos.

Hayssan nuni beezayssatho gidikko haaththe di7oy arbamica kataman kulpo haaththay kumidinne dildiyawanna bonqi baana gizayssawanna beyana danda7oos hessika hirki baggara nookesayte.

hayssa nuni beishe dizayssatho gidikko asati bambafe biidinne haaththe tikkishe dizayssarinne daro worofay tootaley uttidi dizayssawanna beyanaw dandawoos etappeka issineya qamise mayadus